Mmranteɛ bi nsa sɔ dadeɛ mu a wɔreyɛ adwuma. Mmranteɛ no hyɛ ɛkyɛ fitaa. Mmranteɛ no dodoɔ bɛyɛ sɛ mmiɛnsa. Abranteɛ baako egyina hɔ. Mmranteɛ mmienu nsa sɔ dadeɛ no mu.

Aberanteɛ bi apagya ne nsa akɔ soro. Ɔhyɛ kyɛ kɔkɔɔ. Ɔhyɛ atade tuntum. Aberanteɛ bi gyina deɛ wapagya ne nsa no akyi. Ɔno nso apagya ne nsa. Aberanteɛ bi rekasa. Aberanteɛ bi gyina mu a ɔhyɛ atade a n'ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ.

Mmayewa mmienu bi te pɔnkɔ bi so. Abayewa baako hyɛ atade fitaa. Abayewa baako hyɛ atade kɔkɔɔ. Abayewa bi di pɔnkɔ no akyi. Aberanteɛ baako nso nam fam. Aberanteɛ no gyina pɔnkɔ no nkyɛn. Aberanteɛ no hyɛ atade fitaa.

Abaayewa bi ahyehyɛ ne ho te sɛ ɔhemaa ɛhyɛ ahemaa ɛkyɛ. Woama ne nsa so rekyea. Abranteɛ bi egyina ne nsa benkum so ɛna ababaawa bi nso gyina ne nsa nifa so.

Aberanteɛ bi kita kasafidie. Aberanteɛ no kasa gu kasafidie no mu. Ababaawa bi hyɛ atade tuntum gyina aberanteɛ no akyi. Ababaawa no hyɛ kyɛ. Kyɛ no ahosuo yɛ ahahan mono. Ababaawa no de a ntoma abɔ ne kɔn mu. Akɔkora bi gyina aberanteɛ no akyi.

Mmarima bɛyɛɛɛ nnan tete fam. Mmarima no asam wɔn nan. Nkurɔfokuo bi nso gyina mmarima no akyi. Abaayewa bi a ɔhyɛ atadeɛ a n'ahosuo yɛ akokɔsradeɛ gyina mmarima no a wɔte fam no akyi. Abaayewa bi gyina nkurɔfokuo no mu a wabɔ duku.

Aberanteɛ, ababaawa ne abɔfra bi gyina lɔre bi nkyɛn. Ababaawa kura abɔfra. Ɔkraman bi nso gyina lɔre no nkyɛn. Lɔre bi si efie bi anim. Nnuannua si fie bi nkyɛn.

Banku ne nkuruma abomu gu kyɛnse fitaa mu. Mako ɛdeda nkuruma abomu no mu. Kɔtɔ ɛda abomu no mu. Kahhuro nso da abomu no mu. Mpataa nso da abomu no mu. Ngu gyina abomu n'ani.

Nkurofokuo bi ɛte kodoɔ bi so. Kodoɔ no si nsuo so. Nkurofokuo no ani agye resere. Mmofra ɛwom. Mpanyinfoɔ so ɛwom. Nnipa mmienu etu wɔn mo kyɛ. Abranteɛ bi te kodoɔ no mu, ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ.

Abaayewa bi hyɛ atade tuntum gyina hɔ. Abaayewa no rekasa. Abayewa no hyɛ atade fitaa wɔ atade tuntum no ase. Abaayewa no tirinwi yɛ tuntum. Nkurɔfokuo atwa abaayewa ho ahyia. Nkurɔfokuo rehwɛ abaayewa no.

Nɛɛseni bi ne aberewa bi redi nkɔmmɔ. Nɛɛseni no hyɛ atade fitaa. Nɛɛseni no kita twerɛdua. Aberewa no abɔ duku. Maame bi te aberewa no nsa nifa so. Maame no kita bag a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ.

Mmaayewa nnan gyina hɔ a wɔredi nkɔmmɔ, mmaayewa mmiɛnsa so aduaba wɔ pampan tray mu, wɔn nyinaa gyina kwan ho. Abaayewa baako, abofra hyɛ n’akyi. Mmaayewa nnan ne nyinaa gyina lɔɔre bi ho.

Mmranteɛ mmiɛnsa bi kura sofi. Mmranteɛ no retu nnɔteɛ. Amuna bi da mmranteɛ no ɛnkyɛn. Abranteɛ baako ɛhyɛ kyɛ. Mmaayiwa mmienu gyina mmranteɛ no ɛnkyɛn. Abaayewa baako hyɛ ataade a n'ahosuo yɛ fitaa. Abaayewa baako nso hyɛ kyɛ.

Nkurofoɔ a wɔn dodoɔ bɛyɛ num te fam. Maame bi kura abofra. Abofra bi te maame ne nan so. Mmaayiwa mmiɛnsa egyina hɔ. Nkurofoɔ bi te ɛdan bi anim.

Maame bi reyɛ aduane. Dadesɛn si n’anim, kwantere da dadesɛn no mu. Maame no abɔ duku, ɔhyɛ ataade a n’ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ. Bokiti fitaa bi si maame no nsa benkum so.

Nkurofoɔ bebree wɔ afahyɛ bi ase. Abranteɛ bi so nwura wɔ ne tiri so. Papa bi redi asa. Wakwaha ntoma, abranteɛ bi nan sisi fam.

Aberanteɛ bi de ne nsa asum n'ano. Aberanteɛ no hyɛ atade tuntum. Nkurɔfoɔ a wɔn dodoɔ bɛyɛ sɛ nsia te aberanteɛ no akyi. Aberanteɛ bi kura afidie reyi mfonin. Nkurɔfokuo bebree atwa hɔ no ahyia. Ekuo dodoɔ no ara hyɛ atade tuntum.

Mmeranteɛ nnan ɛreyɛ adwuma wɔ dan bi ho, wɔn nyinaa ɛresiesie dan no. Aberanteɛ baako aforo atwedeɛ, aberanteɛ baako hyɛ ataadeɛ a n’ahosuo yɛ kɔkɔɔ, wheel barrow si ne nkyɛn.

Aberanteɛ bi te pɔnkɔ so. Pɔnkɔ no yɛ fitaa. Nsuo bi gu wɔn nkyɛn. Nkurɔfo b . Kuo bi nsogyina apɔnkɔ no anim. Wɔn nyinaa gyina ɛdan kɛseɛ bi anim. Ɛbi rehwɛ ɛdan no. Ɛna ɛbi rehwɛ apɔnkɔ no.

Nkurɔfokuo bebree gyinagyina hɔ, nkurɔfokuo no kita afidie a yɛde yi mfonini. Aberanteɛ bi hyɛ ataade fufuo, aberanteɛ no kura afidie ɛreyi mfonin. Aberanteɛ bi te hɔ kita twerɛdua retwerɛ, aberanteɛ bi hyɛ ataade tuntum nso te hɔ.

Nkrɔfoɔ bebree gyina hɔ. Nkrɔfoɔ nokita baage. Abaayewa baako gyina mu a a ɔhyɛ ataade a ɛyɛ akokɔsrade. Abofra ketewa bi gyina papa nkyɛ. Abranteɛ bi nso gyina papa no nkyɛn.

Mmeranteɛ mmienu bi retwa wɔn anum, didipono bi si mmeranteɛ no ntam, aberanteɛ baako hyɛ ataare tuntum, aberanteɛ baako yɛ kɔkɔɔ, aberanteɛ baako nso yɛ tuntum, kyɛnse a n’ahosuo yɛ akokɔsradeɛ bi si didipono ne so.

Nɛɛseni bi de ne nsa akyerɛ ababaawa bi so. Ababaawa no hyɛ kyɛ. Ababaawa no de adeɛ akata ne hwene. Nɛɛseni no de adeɛ akata ne hwene. Nɛɛseni no hyɛ atade fitaa. Ababaawa no hyɛ atade a n'ahosuoyɛ kɔkɔɔ.

Mmaayewa nsia rebu nsuo. Baako abu ne deɛ awie a ɔkɔ. Baako de bokiti ahyɛ nsuo no ano. Bokiti no ahosuo yɛ ahahammono. Abɔfra hyɛ maame bi akyi. Borɔdeɛ sisi hɔ.

Nkrɔfoɔ bebree na egyina hɔ. Wɔretoto wɔn nsa. Wɔn akyi, nkrɔfo nso gyina hɔ a wɔn nyinaa hyɛ kyɛ fitaa.

Maame bi reyɛ aduane. Maame no reka banku. Ɔkita bankuta. Bukyia si n'anim. Dadesɛn si bukyia no so. Mmɔfra nketewa mmienu gyina ne nsa benkum so rehwɛ no. Maame bi gyina n'akyi rehwɛ no.

Nkurɔfokuo bi gyina keteke bi anim. Keteke no ahosuo yɛ kɔkɔɔ ne fitaa. Nkurɔfokuo no binom asɔ ade fitaa bi mu. Abaayewa bi hyɛ atade a n'ahosuo yɛ akokɔsradeɛ. Aberanteɛ bi hyɛ atade fufuo gyina nkurɔfokuo no mu.

Lɔre bi nam nkurɔfokuo bi mu. Nkurɔfokuo no apagya wɔn nsa rebɔ ose. Papa bi hyɛ atade fitaa gyina lɔre baako mu. Papa no apagya ne nsa rehwɛ nkurɔfokuo no. papa no hyɛ kyɛ kɔkɔɔ. Nkurɔfokuo no rebɔ se.

Nkurɔfokuo bi reyɛ adwuma, nkurɔfoɔ no dodoɔ no ara yɛ mmarima. Nkurɔfokuo no dodoɔ no ara hyɛ kyɛ a n’ahosuo yɛ akokɔsradeɛ. Barima baako nso hyɛ kyɛ a n’ahosuo yɛ kɔkɔɔ, aberanteɛ baako nso hyɛ ataade a n’ahosuo yɛ kɔkɔɔ.

Mmeranteɛ bi reyɛ adwuma. Wheel barrow si mmeranteɛ no ho. Aberanteɛ baako bi te lɔɔre mu. Mmeranteɛ no hyɛ ɛkyɛ a n'ahosuo yɛ akokɔsradeɛ. Mmeranteɛ no dodoɔ bɛyɛ sɛ nso. Mmeranteɛ no regu kwan.

Nkurɔfokuo bebree rekɔ. Mmeranteɛ a wɔwɔ nkurɔfokuo no mu dɔɔso kyɛn mmabaawa. Aberanteɛ baako bi hyɛ kyɛ tuntum. Nkurɔfokuo nso so adaka bi Adaka no wɔ nkurɔfokuo no mfimfini. Aberanteɛ baako bi apagya ne nsa ahwɛ adaka no.

Nkurɔfokuo bo te dua anim. Nkurɔfokuo no nyinaa hyɛ ntade fitaa. Nkraman.

Mm…mmarimaa mmienu ne mmaayewa mmienu bi resa. Wɔresa agbadza. Nkurɔfoɔ bi nso rebɔ twene. Mmarimaa no de ntoma abɔ wɔn asene, ɛna mmaayewa no de ntoma abɔ wɔn mu. Abaayewa baako afira ntoma fitaa.

Nɛɛseni bi rebɔ rewɔ abɔfra bi paneɛ. Nɛɛseni no de adeɛ akata ne hwene. Abɔfra no te maame bi nan so. Maame no abɔ duku. Ɔhyɛ atade fufuo a wɔasensan mu tuntum. Mmɔfra bebree atwa wɔn ho ahyia.

Nkurɔfuokuo bebree gyina ɛdan bi anim. Ɛdan no yɛ fitaa. Abaayewa kɔkɔɔ bi bɔ baage. Ne baage no yɛ tuntum. Akɔkora bi de ne nsa asɔ ne sisi. Aberewa bi nso de ne nsa asɔ ne sisi. Na aberewa no hyɛ atade fitaa.

Mmranteɛ mmienu bi reyɛ ɛdan ho adwuma. Mmranteɛ no egyina ɛdan bi anim. Atwedeɛ bi twere ɛdan no. Hwiilbaro mmienu esi mmrante no nkyɛn. Mmranteɛ mmienu no ɛde wɔn nsa asɔ wɔn sisi. Abranteɛ baako kita sofi.

Ayarefoɔ bebree gu ayaresabea, ayarefoɔ no deda mpa so. Adɔkotafoɔ mmienu ɛgyina ayarefoɔ no nkyɛn, ɔde adeɛ akata wɔn hwene, saa nso na ayarefoɔ no nso adeɛ kata wɔn hwene. Ɔde ntoma akata ayarefoɔ no ho, ayarefoɔ no nyinaa adeda.

Apɔnkɔ mmeɛnsa gyina nwura bi mu. Dua sisi nwura no mu. Abayewa baako asɔ pɔnkɔ no mu. Akonnwa sisi nwura no mu. Aduane nso sisi didipono bi so.

Nkurɔfoɔ bebree nam bregye so. Papa bi hyɛ kyɛ. Abranteɛ bi ɛhyɛ ataadeɛ a ɛyɛ fitaa. Abaayewa bi hyɛ ataade a ɛyɛ tuntum de gyina papa bi nkyɛn. Abranteɛ bi hyɛ ataade a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ.

Mmranteɛ mmiɛnsa bi resi dan. Baako hyɛ ɛkyɛ fitaa. Mmienu nso hyɛ ɛkyɛ a n'ahosuo yɛ akokɔsrade. Abranteɛ baako hyɛ ataade a n'ahosuo yɛ ahahammono. Abranteɛ baako de ne nsa esum n'ano. Adua bi si wɔn nkyɛn.

Nkurɔfokuo bi atwa didipono bi ho ahyia, wɔde ntoma fitaa asɛn didipono ne so, nkurɔfokuo no yɛ abusua. Nnuannua atwa wɔn ho ahyia, akɔkora baako kita abɔfra, saa nso na abɔfra bi nso te papa bi nan so.

Nkurɔfokuo bebree atwa maame bi ho ahyia. Maameno de ne nsa retiti ne moma so. Nkurɔfokuo no bi kita kasafidie. Polisini bi gyinaa maame no nsa benkum so. Aberanteɛ bi hyɛ atade fitaa. Nkurɔfokuo dodonoara de adeɛ akata wɔn hwene.

Mmeranteɛ mmeɛnsa bi rebɔ twene. Nkurɔfoɔ bi gyina mmeranteɛ mmeɛnso no wɔn akyi. Nkurɔfoɔ bi rebɔ wɔn nsam. Nkurɔfoɔ no reto nnwom. Mmabaawa no yɛ mmeɛnsa, ɛnna mmeranteɛ nnan gyina nkurɔfoɔ mmeɛnsa no ɔrebɔ twene no akyi.

Mmaayewa mmienu redi asa. Mmaayewa no yɛ atuntum. Maayewa no tirinwi yɛ tuntum. Mmaayewa no de kɔnmuadeɛ atoto wɔn kɔn mu. Nkurɔfoɔ bi gyina mmaayewa no akyi rehwɛ wɔn nkurɔfokuo no ani agye. Aberanteɛ bi gyina mmayewa no akyi.

Nkurɔfokuw bebree gyina dan bi anim. Lɔre etwa hɔ ahyia. Nkurofokuw no gyina gyina lɔre beberee ho. Nkurofokuw no bi ɛhyehyɛ ntaade kɔkɔɔ. Nkurofokuw no bi nso hyɛ ataade fitaa. Wɔn nyinaa gyina ɛdan fitaa bi anim.

Aberanteɛ bi te dadepɔnkɔ bi so. Ɔhyɛ atade kɔkɔɔ. Ɔgyina ɛdan bi a n'ahosuo yɛ fitaa anim. Atwedeɛ bi twere dan no. Aberanteɛ no apaake nneɛma bebree agi dadepɔnkɔ no so. Nneɛma a ɛgu dade pɔnkɔ no so yɛ nnaka.

Nkurɔfokuo bi nenam dan bi mu. Dan no mu yɛ fufuo. Nkurɔfokuo dodoɔ no ara hyɛ ntade tuntum. Abɔfra bi hyɛ atade kɔkɔɔ. Maame bi hyɛ atade kɔkɔɔ. Aberanteɛ bi hyɛ atade fitaa.

Papa bi ne nsa agu n’akyi, nkurɔfoɔ bebree gyina hɔ, wɔhyɛ nkurɔfoɔ bebree hyɛ kyɛ. Papa bi de ne nsa agu n’akyi, ɔhyɛ ataade fitaa. Abaayewa bi nso gyina wɔn ntam. Papa baako de ne nsa ahyɛ ne bɔtɔ mu.

Nkorɔfokuo bi rekɔ. Dodoɔ naa ɛsoso nnoɔma. Papa bi hyɛ ataade fitaa. Papa no retu mmirika. Maame bi hyɛ ataade tumtum ɛkita adeɛ wɔ ne nsam. Aberanteɛ baako nhyɛ ataade.

Nkurofokuo bi ato santene ɛnam breegye bi so. Abranteɛ bi hyɛ ataade fitaa. Nkurɔfokuo no dodoɔ naa hyɛ ɛkyɛ fufuo. Abaayewa bi di nkurɔfokuo no mu. Nkurɔfokuo no bi hyɛ ɛkyɛ a n'ahosuo yɛ bibire.